Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshinene noonkondo oyi na omukati omule ngoka ogo hayi longitha okukwata sha nenge okunwa omeya.

Aanangeshefa mboka ya ningi iikunino yawo iinene noyakunumo iinima oyindji ngaashi molwaashoka otaya gandja iikulya koshigwana no tayeyi landitha kondando yili pevi lela.

Aanafaalama oyendji oyena oongobe molwaashoka ongombe ngele yasi ohaya vulu okulanditha onyama, nongele ongombe yina omwenyo ohaya vulu okukanda omahini etaya landitha.

Aantu oyendji mboka ye na oofalalama dhoongombe ohaye dhi sile oshimpwiyu kehe omvula nenge kehe mesiku. Ohadhi pewa omiti oshowo iikulya.

Aatalelipo oyendji mboka haya zi piilongo yopopepi nokokule ohayeya oku talelapo oshilongo Namibia. Ohaya dhiingoloka nawa oshilongo taya tala uunshitwe mboka wayambekelwa Namibia.

Iilonga yopethimbo ndika oyili hayi endelele, molwaashoka aantu itaya longo we koonyala ihe otaya kwathelwa komashina. Aaniilonga yo momapya ohaya longitha oombakumbaku oku longa omapya gawo.

Oongombe odha simanekwa kaanafalama oyendji oshoka ohaya vulu okukutha ko omahini, onyama noshowo oshipa, ayihe mbika ohayi vulu okulandithwa.

Aanangeshefa oyendji oya ninga iikunino, miikunino yawo oya kuna mo iiyimati. Aantu oyendji ohaya landa iikwamboga yawo kaanangeshefa yomoshilongo shetu.

Aanafaalama yomoshilongo shetu oye hole oongombe. Oyeli yedhi simaneka noha yedhisile oshimpwuyu esiku kehe. Odhindji odha tulwa uupapa opo ngele oya kana ohadhi monika mbala.

Eyoka olyo oshinamwenyo shoka hashi tilika koyendji. Aantu oyendji ngele yamono eyoka, ohaya nukamo oomwenyo nenge taya fadhukapo. Olihole oku kala miihwa oshowo poima mpoka pwathita.

Namibia osho oshilongo oshinene nonando oshina aantu aashona, aantu oyelimo yeli pamihoko dha yoolokathana ngaashi Aawambo, Aadhimba, aaHerero oshowo aaDamara nadhilwe woo dhagwedhwapo.

Ngele owa adha ehala li na oondundu odhindji ihamu kala mu na aantu oyendji, oshoka ehala ndjoka ohali kala lya mbwalangandja nohali kala lyanika oshiponga. Aantu oyendji oye hole mpono pu na omeya osho wo evi ewanawa nokulonga.

Moshilongo shetu Namibia omu na iitopolwa mbyoka yi na omilonga odhindji nomomilonga moka oto adha mo iinamwenyo yomomeya ngaashi ongandu. Oongandu odha nika oshiponga kaantu.

Oshilongo Namibia oshiwanawa noonkondo naantu oyendji ohayeya okushitalelapo taya zi kiilongo yi ili noyi ili. Oshina omahala ogendji, ngoka ogendji gambwalangandja to adhamo ashike oondundu oshowo oondunda dhokulala. Aantu oyendji ohaya yi komahala ngoka yakathuwe po kiilonga yesiku kehe.

Oshilongo Namibia oshina omawuwanawa ogendji moka mwa kwatelwa iimeno yomaludhi gi ili nogi ili oondundu ,efuta iinamwenyo, niinima oyindji ya gwedhwapo. Aatalelipo ohayeya koshilongo huka opo ya ondodhe omeho gawo.

Uuyuni shonwa humu ko, aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo. Ashike monale aantu okwali haya longo koonyala nenge taya longitha iinamwenyo ngaashi oondongi, oponya longe omapya.

Omambakumbaku oga simanekwa kaantu oyendji. Aantu yamwe ohaya tula ko omatemo, opo ya vule okupulula omapya gawo. Nayalwe ohaya vulu okutula ko omashina, ngoka taga vulu okuteta po omiti.

Aantu mboka taya tameke iikunino nenge yena nale iikunino ohaya pangelelemo omeya miikunino yawo opo kaya kale yiikolelela ashike komvula ihe ngele omvula inayi loka ohaya patulula ashike oopomba yo iimeno yawo tayi tekelwa.

Iingulu oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa koyendji. Ohaya ningi iigunda hoka hayi kala esiku alihe yo tayi pewelwako iikulya. Yamwe oha yeyi etha yi kale hayi ziko yo tayi galukile ko komatango.

Oku tekula oondjuhwa, oyo ongeshefa ndjoka ha yi eta oshimaliwa, aanangeshefa oyendji, oha ya landutha oondjuhwa dhawo ngele dha koko, nenge ta ya landitha omayi, osho wo onyama yapya.

Aantu oyendji haya zi kiilongo yo popepi osho wo yokokule oha yeya oku talelapo oshilongo Namibia. Oshilongo Namibia oshili sha yambekwa nomauwanawa ogendji.

Monale sho uuyuni inawu huma ko, aantu okwali haya longitha oonyala okulonga nomapya gawo, ihe muuyuni womena aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka geli haga ningi iilonga iipu no ya endelela.

MoNamibia omuna omahala ogendji omawanawa, moka omuntu hovulu okuya etokathuwa po kiilonga yesiku. Omahala ngoka oge li giikalekelwa, naantu oyendji oha ya kalako taya futu.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka shiholike ihe oyendji ohaye shi tila, aantu oyendji ohaye shihokolola onga oshinamwenyo shoka shina oonkondo na oshanika oshiponga.

Okutameka oshikunino osha talika ko onga ongeshefa ombwaanawa. Aantu oyendji mboka yena iikunino ohaya likola mo iiyimati nenge iikwamboga oyindji, mbyoka ihe haa landitha etaa mono oshimaliwa.

Aantu oyendji unene tuu mbika yena omagumbo go ko mikunda oye hole oku tekula oondjuhwa. Ohaye dhi tekula nelalakano dhi koke yo ya vule oku dhi lya po nenge yedhi pe aayenda, uuna ya talelwa po.

Ongandu oyo oshinamwenyo shoka hashi tilika kaantu oyendji oshihole okukala momeya unene ngaa momilonga. Aantu mboka haya piti momilonga nenge haya katala mo omeya ohaya yimo yatila.

Aantu oyendji uunene tuu mboka yo konooli oyejole okulonga momapya, moka yeli haya kunu iilya. No pethimbo ndika aantu oyendji oye li yi ipyakidhila nokuteya mo iilya yawo momapya.

Aantu oyendji oyena iimuna yawo mbyoka haya tekula. Ngaashi oongombe, iikombo, oonzi, oondoongi nayilwe woo ya gwedhwa po. Ohayi li ihe moshana nenge momapya pethimbo lyokwenye.

Oshinamwenyo shoka oshileeleka ohashi ithanwa onduli oshina othingo onde osho woo omagulu omale. Aantu oyendji oyeshi hole omolwa olwaalwa lwasho oshina ombili no ihashi piyaganeke omuntu.

Moshilongo shetu omuna ehala hali ithanwa ombuga. Ohamu adhika iimeno yomaludhi gi ili nogi ili, mbyoka ihaayi pula omeya ogendji. Mombuga ihamu lokwa omvula onene, nenge ohapu piti ethimbo ele inaamu lokwa.

Muuyuni wonena, aantu oha yalongitha omashina gi ili no gi ili, unene tuu okulonga momapya. Ohaya tula ihe omashina ngoka komambakumbaku opo ga vule okulongithwa nawa.

Omvula ngele ya loko iishana, oondombe nomatale ohayi udha omeya, aantu ohaya tameke ihe oku kwata oohi, opo ya vule oku landitha nenge ya kalye naakwanezimo lyawo.

Aatalelipo oyendji mboka haya zi kiilongo yokukule oshowo yo popepi oye li haye ya moNamibia, opo ya talele po omahala ngono omawanawa ngaashi Etosha moka muli hamu adhika iinamwenyo ya yoolokothana.

Namibia osho oshilongo oshiwanawa nosha yambekwa nomawuwanawa ogendji. Aantu ohaya zi koombinga noombinga dhevi, ye ye ya talelepo Namibia yamwe ohaye ya okutala oondundu, yamwe iinamwenyo mbyoka yi li mo yomaludhi. Ohaya lala ihe moondunda dhoka hadhi futilwa.

Uudhila owundji owu li hawu tungile iimbamba yawo pombanda yomiti. Miimbamba moka omo ihe hawu lala, opo wiigamene komvula, noshowo kombepo oyindji.

Oshinamwenyo shoka oshinene noshi na ombili ohashi ithanwa ondjamba, aatalelipo oyendji oha yazi kiilongo yi ili noyi ili okuya ya tale iinamwenyo oyindji moka mwa kwatelwa wo ondjamba.

Muuyuni omuna iikwamawawa oyindji. Moka mwa kwatelwa ondhila onene oshowo uudhila mboka uushona. Yimwe ohayi moniwa uusiku nayimwe ohayi kala tayi tuka omutenya.

Aantu oyendji ye na iikunino, ashike inaya kuna iinima ya faathana. Nando oyendji yakunu omatama noonyanga, opuna wo yamwe mboka yakunu uundombo.

Moshilongo shetu aantu oyendji ohaya longo momapya, moka haya kunu mo iilya, omakunde, omapungu nayilwe wo ya gwedhwa po. Uuna iilya ya koko ohaye yi kutha mo momapya e ta ye yi pungula, omo ihe taa kala taa kutha ya lye naakwanezimo yawo.

Omuthigululwakalo gwAawambo oguli gwasimaneka oshimbombo nomboga oshowo omagadhi goongongo. Aantu oyendji ngele taye ya kuuyenda ohaya pewa iikulya mbyoka.

Aantu oyendji oya tameke oku tekula oohi onga ongeshefa. Oyedhi ningila omalukalwa gadho moka yeli haye dhi sile oshimpwiyu esiku kehe yo taye dhi pe iikulya.

Aantu mboka yena iikunino yomambanana oye li ya longa oshilongo oshiwanawa molwashoka kehe gumwe okuhole omabanana go omapu okupewa uunona.

Mombuga ya Namibia oto adhamo Oondundu dhokulala uuna waka talelapo ehala. Oondunda ohadhi kala oombwanawa dho odhayela nawa ohofutu ihe shi ikolelela komasiku ngoka tokalamo.

Omuhoko gwAawambo ogo unene gwa simaneka okulonga momapya. Uuna ya mana okulonga iilya yawo oha ye yi tula ihe miigandhi, omo ta yi kala omvula ayihe, yo taya kala ihe ha ya kutha mo uuna ye yi pumbwa.

Namibia osho oshilongo shoka shayambekwa nomauwanawa ogendji . Oshina oondundu oombwanawa okutala , iimeno iiwanawa, iinamwenyo oshowoo efuta enenenene.

Ngele ota shiya okulonga momapya aantu ihaya longo we koonyala ihe iilonga oya ningwa iipu, oshoka oyendji ohaya longitha omambakumbaku. Ope na omambakumbaku ngoka haga pulula naangoka haga kunu.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka sha nika oshiponga, naantu oyendji ohaye shi tila. Onkoshi ohayi li ashike onyama, ihe ihayi li omwiidhi.

Aantu oyendji oya humakomeho noye na omagumbo gomoondoolopa ngoka inaaga fa omagumbo gomomikunda. Omagumbo gomoondoolopa ohaga kala owala etungo limwe moka mu na oondunda odhindji.

Iikombo oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu oyendji, nando yamwe kayena oohambo nenge oofaalama, oyeli ya ninga iigunda pomagumbo gawo gomiti moka hamu lala iikombo.

Moshilongo Namibia omuna omahala gi ikalekelwa. Pomahala mpoka, oha pu kala aataleli po nenge mboka ya hala ya ka fudhe po kiilonga yesiku. Momahala gamwe ogeli mombuga momwene.

Moshilongo shetu omvula ngele ya loko ohamu kala mu na omeya ogendji. Omeya ohaga kaama miishana, moondombe oshowo pomahala mpoka kaapu na evi olindji. Aantu oyendji ohaya kwata oohi oshoowo okuvukula omavo momadhiya.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshinene, oshili sha simanekwa ku kehe gumwe moshilongo shetu. Ondjamba ngele oyeya pokuma, kehe gumwe okwa hala okuyi tala, omolwa uunene wayo.

Aanamapya oyendji oyali ya kwathelwa kepangelo opo ya tameke ooployeka dhoku ninga iikunino. Aantu yomo mudhingoloko ohaya kwathele opoloyeka ndjoka yiye komeho.

Aantu oyendji mboka haya tekula oohi nelalakano lyokulanditha nenge lyokulya, ohaya kala ya nyanyukwa uuna oohi dhawo dhakoko etadhi ningi oonene.

Iilonga yopayife yo momapya oyili hayi endelele na iipu. Aantu ihaya longo we koonyala Ihe ohaya longitha omambakumbaku oshowo omashina galwe okulonga momapya.

Ngele omvula ya loko, iishana, oondombe nomatale ohayi u dha omeya. Aantu oyendji ohaya ka kwata oohi, opo ya vule okulya naakwanezimo yawo nenge ya landithe.

Pamuthigululwakalo gwaAwambo omuyenda ngele okweya megumbo oha dhipagelwa ondjuhwa ta telekelwa oshithima oshowo omboga. Oshi li sha simanekwa nosha talika ko elago.

MoNamibia omuna omahala oomawanawa ngoka gamwe ge li meni lyondoolopa nogamwe ogiikalekelwa . Pehala mpoka oho yi po ihe eto futu ngele wahala okukala po.

Oshimbombo osha simanekwa komuhoko gwAawambo. Oyendji ohaya longo momapya moka haya kutha iilya mbyono haya tsu, opo ya moneko uusila woku teleka oshimbombo.

Aantu ngele yena oshimaliwa oha ya vulu okuya komahala ngoka omawaanawa naa kwanegumbo yawo opo ye ke luudhife nawa.

Moshilongo Namibia omu na omihoko odhindji ngaashi omuhoko gwAaherero, gwaAwambo nadhilwe woo dha gwedha po. Kehe omuhoko ogu na iikutu yago yopamuthigululwakalo mbyoka ye yi simaneka.

Aantu oyendji unene tuu mboka yeli komagumbo gomiti. Oye hole oku tekula iikwamawawa ngaashi oombaka osho woo oondjuhwa. Ohayedhi kaleke mehala limwe yo tayedhi pe woo iikulya.

Aantu ayehe mboka yaninga iikunino yakuna iiyimati osho wo iikwamboga, otaya pandulwa koshigwana molwashoka, otaya gandja iikulya koshigwana kondando yili pevi.

Monena kehe oshilonga osha ninga oshipu. Molwaashoka opuna omashina gi ili no gi ili ngoka haga longo iilonga tayi endelele. Kutya owa hala oku teta omwiidhi otagu longwapo ashike komashina

Moshilongo shetu Namibia ohamuya efundja, ndyoka uunene hali kala koshitopolwa shokonooli. Aantu oyendji ohaya tameke okukwata oohi miishana nenge momatale.

Aantu oyendji oyeli haya tekula oondjuhwa pamikalo dha yoolokathana yamwe ohaye dhi ningile omagumbo moka oondjuhwa hadhi kala ashike ihe yamwe ohaye dhi etha dhi kale mehala lya mbwalangandja moka hayedhi pele iikulya.

Ondjuhwa oyo oshikwamawawa shoka shi holike ku kehe gumwe molwa onyama yasho, aantu oyendji ohaya landa oondjuhwa e taye dhi teleke opo ihe yedhi landithe dhapya nale omuntu oha thikile ashike ta li ye ti imemeha molwa onyama ontoye.

Ombuga oyo ehala ndyoka lyi kalekelwa nomoshilongo shetu omuna ombuga. Ito adhamo aantu oyendji yendji ihe oto adhamo owala aantu aashona osho iimeno iishona ihamu lokwa ethimbo kehe noomvula dhimwe ohadhi pitipo inamu lokwa nande osha.

Moshilongo shetu omuna iimeno yili noyili, yimwe ohayikoko tayi endelele nayimwe ohayikoko tayi ende kashona. Iimeno yimwe ohayikoko nonando inayilokwa komvula nenge yitekelwe, moka mwakwatelwa oshimeno shoka hashiithanwa endombo, ndjoka lyili halilongithwa iilonga oyindji.

Uuyuni sho wahumu komeho iilonga oyindji ohayi longwa komashina unene tuu iilonga mbyoka yomomapya. Aantu ohaya tula ihe omashina komambakumbaku e taga tameke okulonga iilonga yawo.

Aanafalama oyendji oya simaneka oongombe oyeli haya landitha oongombe ku yoyene nenge taya landitha onyama, omahini oshowo oshipa shongombe moka aantu oyendji haya vulu oku ninga iikutu oshowo oongaku.

Oondjuhwa odhindji ndhoka tadhibtekulwa odhili ha dhi kala kiikuku, hoka hadhi pewelwa iikulya ko oko hadhi valele omayi. Omuntu ngele okwa hala okulanditha ondjuhwa nenge omayi ohayi ko ashike e ta kuthako ndjoka a hala.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka ha yili omwiidhi. Ongombe ohayi zi omahini haga liwa no sho woo onyama . Ohayi vulu woo okulandithwapo.

Aanangeshefa oyendji oyeli ya tungu oondunda dhokulala moka omuntu ngele okwa katelelapo ehala lyontumba omo ihe ha futu opo a lale. Omahala ohaga kala omawanawa nogayela kehe ethimbo.

Aantu oyendji oya kwatwa komadhiladhilo goku tameka oongeshefa . Yalwe oya tameke oongeshefa dho ku tekula oohi moka omuntu ha gandja iikulya koohi sigo dha koko .

Oshilongo shetu Namibia osho oshilongo oshiwanawa noshina oonzo odhindji dhopaushitwe. Aatalelipo oyendji ohaye ya taya zi kiilongo yi ili noyi ili opoye ye koshilongo shetu.

Oondjuhwa odho iikwamawawa mbyoka hayi koko tayi endelele na, aanangeshefa oyendji oyeli ya hokwa oku tekula oondjuhwa opo ya vule okudhi landitha noku mona iimaliwa mendelelo.

Namibia oshilongo oshiwanawa nosha yambekwa nomauwanawa ogendji. Aatalelipo oyendji ohaye ya moshilongo muka moka taya vulu okukala omasiku taya ende pomahala gi ili nogi ili, oshoka omawanawa.

Aanangeshefa oyendji oya tameke oongeshefa dhoondjuhwa moka haya vulu oku mona iimaliwa uuna taya landithapo oondjuhwa dhawo nenge taya landitha omayi oshowo onyama yondjuhwa ndjoka ya pya.

Aantu oyendji oyeli yatameke okutekula oohi dhawo yoyene moka haya pe oohi iikulya kehe esiku. Nongele odha koko ohaya vulu ihe okudhilanditha nenge yalye naakwanezimo yawo.

Aanafalama oyendji naantu mboka haya kala komikunda oye hole okutekula oondjuhwa, dhimwe odha ningilwa iikuku hoka hadhi lala kehe esiku nadhimwe odha ethiwa dhikale tadhi ende dho tadhi ka lala kiikuku ethimbo lyokomatango.

Omahala omawanawa oku talelapo oongoka geli pooha nomeya, molwaashoka ohaku kala kwa talala nawa nombepo ohayi kala tayi pepe nawa . Aatalelipo oyendji ohaya hogolola omahala ngoka.

Aanangeshefa oyendji ohaya gandja omawuyelele oshowo omikalo dhina okulandulwa kwaamboka yahala okutameka oongeshefa dhawo. Oha ye shiningi ihe okupitila moongodhi dhopeke nenge kooladiyo dhomuzizimbe.

Oosikola odhindji ohadhi fala uunona wuka talele po omahala. Uunona wumwe ohawu falwa komafuta nawumwe okegwo lyomeya koRuacana. Wumwe ohawu pitithwa mEtosha moka muna iinamwenyo yomaludhi ngaashi oomenye, oosino, oondjamba nosho tuu.

Aatalelipo oyendji mboka haya talelepo omahala ngoka gena iinamwenyo, ohaya lombwelwa ya kale miihauto yowo molwaashoka , iinamwenyo yimwe oyili ya nika oshiponga. Ohaya lombwelwa woo kaaya kakeke ehala .

Aantu oyendji oya tameke oopoloyeka dhokutekula iinamwenyo yi ili noyi ili. Yamwe oya tameke okutekula oondjuhwa nayamwe oya tameke okutekula oohi, nelalakano ngele ayihe ya koko otaya landitha.

Okutameka oshikunino kashi shi oshinima oshipu, oshoka owu na okulonga evi ndyoka wa hala okukuna, e to yeleke po oshowo okuli yelekanitha. Yamwe ohaya tula po ihe uuhoho, opo ihe ya tameke okukuna shoka ya hala.

Aantu mboka haya longo nomambakumbaku oye li haya mono iimaliwa oyindji uuna omvula ya loka molwashoka kehe omuntu oha kala a hala okulongelwa mepya lye nenge a longelwe oshikunino she.

Moshilongo Namibia omuna iinamwenyo oyindji, yimwe oya edhililwa moohofa moka aatalelipo hayazi kiilongo yi ili noyi ili tayeya okuyi tala. Omuna iinamwenyo ngaashi onkoshi, osino, onduli nayilwe oyindjji.

Oonkoshi odho iinamwenyo mbyoka ihayi kala kehe pamwe ngaashi koshitopolwa shokonooli ohadhi adhika mehala hali ithanwa Etosha, ohadhi hokololwa takuti odhi li dhanika oshiponga.

Aantu oyendji mboka yena iikunino ihaya tegelela omvula yiloke opo iimeno yawo yi tekelwe, ashike ohaya longitha omikalo dhi ili nodhi ili okupa iimeno yawo omeya.

Muuyuni wonena iilonga oyindji oyaningwa iipu molwashoka aantu oyendji ohaya longitha omashina okulonga kehe shimwe. Opuna omashina gokuteta omwidhi, gokuyelekanitha evi na gamwe wo gagwedhwa po.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa nelalakano lyoku dhi lyapo uuna dha koko nayamwe ohayedhi tekula opo ngele dha koko tayedhi landitha po nenge yi imoneneko mayi ngoka taya vulu oku landitha.

Nuumvo, aantu oyendji mboka yalongo omapya gawo, unene tuu mboka haya longo iilya yomahangu, otaya pandula omuwa gwopombanda, molwa eteyo ewanawa. Aantu oyendji oya mona iilya oyindji.

Aantu oyendji haya hokolola nokutala oshinamwenyo shoka haku ti ondjamba. Oshili hashi hokololwa kutya ihashi hindi omuntu noshili oshinamwenyo shombili. Nongele owe shi hindi opo ihe hashi tameke sha nika oshiponga.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi, sigo dha ningi oonene. Ohaye dhipe iikulya kehe esiku, ngele dha koko, ohaye dhi landitha po, yo ya mone mo oshimaliwa nenge taya li naakwanezimo yawo.

Efudho kehe aantu oyendji moka mwa kwatelwa naanasikola oha yayi ya katalele po evo lyomeya aantu, ohaya tsa kanene ko naatalelipo mboka yaza kiilongo yi ili noyi ili.

Ethimbo lyomvula iishana, oondombe nomadhiya ohaga udha omeya . Aantu oyendji ohaya tameke oku kwata oohi, oontangu, nosho woo omankende.

Haantu ayehe yehole okulya oohi. Opuna oohi ndhoka hadhi ithanwa oohi dhoshiwambo ndhoka hadhi kala momeya ngoka ga lokwa komvula nenge ge etelelwa kefundja po opuna ndhoka hadhi kala mefuta.

Ngele owa yi kefuta oto adha ko oshinamwenyo shoka hashi ithanwa ombwa yomomeya, ethimbo limwe oto shi a dha shili kooha dhefuta tashi ontele okamutenya.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa ndhoka dhili dha simanekwa ku kehe gumwe. Aantu ohaya mono ko omayi osho wo onyama koondjuhwa . Oyendji ohaya landitha omayi ngoka nenge onyama opo ya mone iimaliwa yoku landa iipumbiwa yilwe.

Uunona owundji ohawu ende ondjila oonde okuya koosikola, kehe osikola oyina omuzalo gwawo. Nonando haa unona awuhe wuna omuzalo gwosikola owapitikwa okulongwa.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka ya simanekwa koyendji. Odha simanekwa kaanafaalama osho wo kaantu pamuthigululwakalo unene tuu omuhoko gwAawambo nosho wo gwAaherero.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka yiholike ku kehe gumwe . Pethimbo lyokwenye oongombe ohadhi kala dha paluka nawa komalutu . Molwaashoka omwiidhi ohagu kala ogundji nogwa ziza nawa.

Moshilongo shetu Namibia omu na iiputudhilo oyindji noya yoolokathana. Kehe oshiputudhilo ohashi dheula aalongwa yasho, okuya dheulila iilonga mbyoka inaayi fa iikwawo. Aalongwa oyendji oya mana oosikola noya tula miilonga shoka ya dheulilwa.

Aantu oyendji ngele oya adha okuvulukwapo kiilongo yesiku, ohayayi ihe komahala ngoka ga andjuka nawa, hoka haya kavululukwa. Ohaya kalako ihe taya nu iikunwa yawo, yo taya otha oonyama dhawo.

Aantu oyendji oye hole oku talelapo omahala omawanawa. Yamwe ohaya zi kondje yiilongo nayamwe oyo meni lyoshilongo. Oha yayi ihe pomahala ngoka geli popepi nefuta nenge nomilonga, oshoka oya dhidhilike kutya opo pena ombepo ombwaanawa.

Aanafaalama ayehe konyala oyehole oongombe, ohayedhi sile oshimpwiyu esiku kehe mpoka haya kwashilipaleke kutya oyatala ngele odhina omikithi dhontumba dho odhapewa etuntilo.

Kehe osikola moshilongo shetu, oyina omuzalomwa gwosikola gwao. Uunona awuhe oha wulombwelwa wusimaneke omuzalo gwosikola, ihe aavali yamwe iha ya vulu oku gwanithapo omuzalo gwosikola pethimbo.

Aantu oyendji oyatameke ongeshefa yokutekula oohi moka haya gaandja iikulya koohi kehe esiku osho wo okudhisila oshimpwiyu, ngele dhakoko ohayedhi landitha dho dhimwe taya li naakwanezimo yawo.

Ongeshefa yoondjuhwa oyili yina oshimaliwa oshindji. Omuntu ngele okwa tameke okutekula oondjuhwa eta dhi koko, oha vulu ihe okudhi landitha nenge takutha ko omayi eta landitha moka tavulu okumona oshimaliwa oshindji.

Efuta olyo oshinima ishoka oshiwanawa okutala, sho oshikumithi ishewe. Aantu oyendji ohaa yi kefuta yeke li talele po, nenge yeku uve ombepo ombwaanawa.

Ongandu oyo oshinamwenyo shoka sha nika oshiponga, olundji ohashi adhika momeya unene tuu mo milonga. Aantu mboka haya longitha omeya go momilonga ohaya kala ya tila noonkondo.

MEtosha oto adha mo iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili. Moka mwa kwatelwa onduli, okamenye, oompo noshowo iinamwenyo yilwe.

Muuyuni wopayife aantu oyendji oyeli ya humu niilonga oyindji ihayi longwa we koonyala, aantu oyendji ohaya longitha omashina nomambakumbaku okulonga iilonga yomo mapya nenge yilwe.

Moshilongo Namibia kehe omvula ohamu kala ohango yiitsali, moka aakadhona mboka kayena uunona tayazi koombinga noombinga dhoshilongo hayeya oku hokanithwa pamu thigululwakalo.

Monamibia omuna ehala ndoka hali ithanwa kutya Etosha ,moka to adha iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oondjamba, oongolo ,oonduli oshowoiinamwenyo oyindji ya gwedhwapo. Aatalelipo oyendji tayazi kiilongo yi ili noyi ili oshowo mboka ye li meni lyoshilongo oha yayi ketosha opo ya katale iinamwenyo.

Aantu oyendji oyeli haya tekula oohi. Aantu yamwe ohaya tekula oohi nelalakano lyokulanditha uuna dha koko. Nayamwe ohaya tekula opo ya lye naakwanezimo yawo.

Ondjima oyo oshinamwenyo shoka hashi kala mokuti noshihole unene mpoka puna oondudu. Oondjima odhi hole wo okuya po magumbo ngoka geli popepi, noku ninga omu yonena.

Aantu ayehe mboka haya tekula oohi oyena ongeshefa ombwaanawa molwashoka oohi ohadhi koko tadhi endelele. Nongele todhi sile oshimpwiyu ngoye to dhi pe iikulya esiku kehe otadhi indjipala.

Mo nale omagumbo gomiti ogendji oga dhikwa niiti, noondunda dha ningwa nomwiidhi. Ihe monena omagumbo oga ningwa nomakuma nokoondunda okwa tulwa iipeleki.

Aatalelipo oyendji ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili okuya ya talele po Namibia. Ohaya talele po omahala ga yoolokathana moka mwa kwatelwa Etosha ndoka lina iinamwenyo oyindji.

Omuhoko gwAawambo ogwa simaneka omuthigululwakalo gwawo. Omuyenda ngele okwe ya megumbo oha telekelwa onyama yondjuhwa, omboga oshowo oshithima. Shika oyeshi tala ko onga elago.

Moshilongo shetu iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ohayi adhika mEtosha moka muna iinamwenyo ngaashi uumenye, oonduli, oompo, oongolo nayilwe wo oyindji.

Aanafaalama oyendji mboka yali ya kunu oonyanga osho wo iikwamboga yilwe ya gwedhwapo, oyali ya pandula Tate Kalunga molwa eteyo ewanawa ndyoka ya mona mo nuumvo.

Etosha olyo ehala ndoka talu adhika moshilongo Namibia. Omuna iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili. Aantu oyendji oha yeya oku talelapo ehala ndoka opo yatale iinamwenyo.

Oondunda odhindji moNamibia odha tungwa dha fa omagumbo nodhi ikalekelwa komahala gokokule, molwaashoka aatalelipo mboka taye ya moshilongo omo haya lala e taya futu.

Aantu oyendji mboka yena oongeshefa dhokulanditha oondjuhwa, ohaya tamekeleko nokutekula uuyuhwena mboka yeli hayewu sile oshimpwiyu sigo wa koko waningi oondjuhwa oonene.

Omahala gamwe moshilongo shetu omawanawa noonkondo, naatalelipo mboka ya za kiilongo yi ili noyi ili ohaya hokwa okukala pomahala mpoka naantu yomoshilongo shetu ohaya yi ya ka thuwe po komahala hoka.

Aantu monale okwali haya longo koonyala, omapya gawo, ashike monena aantu ohaya longitha omambakumbaku, ngoka haga vulu okupulula epya mesiku limwe, e tali pu ko.

Aantu oyendji ohaya longitha omapya gawo nombakumbaku molwashika ohaga endelele niilonga ohayi pu mbala shivulithe okulonga noonyala ohashi kwata omasiku ogendji.

Aantu oyendji oya tameke okuninga iikunino. Moka ye li ya kuna iikwamboga oshowo iiyimati. Aantu oyendji oya hala okuninga oongeshefa dhokulanditha iikwamboga niiyimati ngele ya koko.

Omahala ogendji ngoka geli kokule nondolopa oga dhikwa oothayila ndhoka dha dhikwa pamukalo gwomagumbo. Aatalelipo oyendji mboka haye ende noshilongo omo ihe haya vululukwa moka etaya futu.

Momeya unene tu mefuta oha mukala oohii dhomaludhi ngili nongili dhimwe otilingane nadhimwe oshunga, oohii dhimwe oha dhiliwa ihe dhimwe aantu kayehole oku dhilya,

Momagumbo ogendji gokomikunda oto adhamo oondjuhwa tadhi matuka negumbo. Aantu oyendji oye hole oku tekula oondjuhwa na yalwe oye dhi ningila iikuku moka hadhi lala esiku nesiku.

Aanafaalama mboka ye na iikunino otaya pandula tate Kalunga molwa eteyo ewanawa lyomvula ndjika. Oya nyanyukwa koomwenyo, oshoka eteyo olya hepulula oonkondo dhawo.

Muuyuni omu na iikwamawawa yomaludhi ogendji. Ope na mbyoka hayi kala momeya naambyoka hayi kala mombanda tayi tuka ethimbo alihe. Yimwe ohayi kala momagumbo naambyoka yihole okukala momaluhwa.

Aanangeshefa yalwe yomoNamibia ohaya tekula oondjuhwa moka haye dhi sile oshimpwiyu esiku kehe yo oye dhi tula momahala omawanawa. Oondjuhwa ohadhi gandja omayi, yo ohay alanditha po wo dhilwe.

Aanafaalama oyendji mboka ye na omahala omanene, oya tokola ye ga ninge po iikunino, moka ye li taya kunu iikwamboga osho woo iiyimati. Aantu oyendji oha ya landitha iikwamboga, moka haya imonene mo iimaliwa oyindji.

Aanafaalama oyendji oyeli haya mono iimaliwa mokutekula oondjuhwa. Ngele atekula oondjuhwa etadhi koko ohaya landitha nenge haya kuthako omayi etaya landitha opo yamone iimaliwa.

Aanangeshefa oyendji mboka ya katuka onkatu yoku ninga iikunino. Oyeli haya mono oshimaliwa sha gwana nawa ,molwashoka aantu oyendji oya simaneka okulya iikwamboga no yeli haya landa kehesiku.

Omvula yonuumvo oyaloka nawa naa nafalama oyendji oyeli yanyanyukwa molwa yamona eteyo ewaanawa, kutya oomboka yena iikunino nenge mboka yena omapya, ayehe oyanyanyukwa.

Aanafaalama oyendji mboka yena iikunino . Oyali ya mono eteyo ewanawa omvula ndjika. Unene tuu mboka ya kunu oonyanga, omatama osho woo iihakautu.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shoka hashi tilika koyendji. Ohashi li ashike onyama sho ohashi hokololwa shi na oonkondo odhindji. Epangelo lyaNamibia olya kambadhala okutula dhimwe megameno nonando dhimwe omo ngaa dhi li momakuti.

Oondjuhwa odhi li dha simanekwa kaanangeshefa oyendji, ohadhi gandja oshimaliwa pamikalo dha yooloka. Aanangeshefa yamwe ohaya landitha omayi gadho, na yamwe ohaya landitha onyama oshowo oondjuhwa dhoyene dhina omwenyo.

Iingulu oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu oyendji. Aantu oyendji ohaya tekula iingulu molwa onyama yawo oshowo omagadhi ngoka haya kutha ko. Ngele iingulu ya si ohaya mono mo iimaliwa oyindji.

Aantu oyendji oya toto oongeshefa dhawo dhoku tekula oohi. Ohaya gandja iikulya koohi esiku nesiku opo dhi koke tadhi endelele. Ohaya landitha ihe oohi ngele dha koko. Yo dhimwe taya li naakwanezimo yawo.

Monale aantu okwali haya longo koonyala nenge taya longitha iinamwenyo ngaashi oondongi opo yalonge omapya gawo ihe uuyuni sho wa koko , aantu monena otaya longitha omambakumbaku okulonga omapya.

Kombanda yevi otu li ko twa yambekwa niimeno yi ili noyi ili. mbyoka ohayi longithwa iinima oyindji. Yilwe ohayi aludha omauvu gi ili nogi ili.

Muuyuni omuna iikwamawawa yomaludhi gi ili nogi ili. Opuna mbyoka hayi tekuwa momagumbo po opena mbyoka hayi kala pombanda yomiti po opo hayi lala, yimwe ohayi kala kooha dhomeya nenge kohi yomeya.

Methimbo lyopaife iilonga oyindji yomomapya ohayi longwa komambakumbaku . Omuntu ngele okwa hala okupulula oha longitha embakumbaku nenge ahala iilya ye ahala yizepo poshipale, ohayi lyatwa po kumbakumbaku.

MoNamibia omuna omahala omawanawa ngoka ogendji. Oto adha gatungwa notaga monika nawa. Aatalelipo oyendji mboka ta yazi kokule nopopepi omo haya lala moka yo taya futu nduno.

Iinamwenyo yimwe ohayi adhika ashike momakuti no kayimo nokuli oyindji, Iinamwenyo ngashi ookandje, ooshimbungu nayilwe wo yangwedhwapo.

Aatalelipo oyendji haya zi kiilongo yo popepi noyo kokule oyeli haye ya moNamibia. Opo ya tale uuwanawa mboka wu limo. Namibia oshilongo sha yambekwa nuushitwe owundji.

Namibia osho shimwe shomiilongo mbyoka ya yambekwa noonzo dhopaunshitwe. Omu na evi ewanawa moka aantu haya longo opo ya mone iipalutha yesiku kehe. Omuna wo omilonga, efuta osho wo oonzo odhindji dhomeya moka hamu kwatwa oohi ndhoka dhi li iikulya ya kehe esiku. Ohadhi landithwa piilongo yopuushiinda opo ya mone oshimaliwa.

Ehwiyu olyo oshikwamawawa nenge nditye okadhila hoka ha ka kotha omutenya, ko ta ka ende uusiku. Ngele kawiwile, oto uvu omahwiyu sho ta ga lili, ano ndyoka olyo ethimbo ha ga nyanga.

Ondjuhwa oyo oshikwamawawa shoka shi holike ku kehe gumwe, naanangeshesha oya kwatwa komadhiladhilo opo ya tekule uuyuhwena yo ya vule okulanditha oondjuhwa oonene uuna uuyuhwena wa koko. Ohaya landitha wo omayi oshowo onyama ndjoka ya pya nale.

Moshilongo Namibia omuna omilonga odhindji ndhoka dhili miitopolwa ya yoolokathana. Aantu oyendji yomoshilongo oyii kolelela komeya gomomulonga, oshoka omo haya kutha omeya gokunwa, gokuteleka, gokuyoga oshow wo goku tekela iimeno yawo.

Aantu oyendji muuyuni oya toto oongeshefa dhawo dhokuninga iikunino. Miikunino yawo oya kunu mo iikwamboga osho wo iiyimati. Ngele iikwamboga yawo ya adha okuliwa ohaye ke yi landitha momapandaanda opo ya vule okumona iiyemo yokwiikwathela.

Aantu yomoshilongo osho wo kondje yoshilongo ohaya talele po oshikunino shopashigwana shiinamwenyo Etosha. Ohamu adhikwa iinamwenyo yomaludhi ogendji ngaashi oonduli. Ehala ndika olya gamenwa kepangelo.

Kombanda yevi kakuna ashike iimeno naantu, ihe tate Kalunga okwa tulako woo iinamwenyo, moka mwakwatelwa oshinamwenyo shombili noshiholike kwaayehe. Oshinamwenyo shina othingo onde nomagulu omale, naantu oye hole okushi tala, edhina lyasho onduli.

Okutameka ongeshefa yoondjuhwa olyo edhiladhilo ewanawa hali ningwa kaagundjuka oyendji. Oondjuhwa odhili hadhi gandja oshimaliwa okutya okupitila monyama yadho nenge omomayi.

Aatalelipo oyendji ohaye ya oku talelapo oshilongo Namibia, omolwa omauwanawa ogendji ngoka geli mo. Oyendji ohaye ya yatalelepo ondundu lyoka yedhina Tranfed, oshoka oyo yili ondundu onde moNamibia noyili yasimanekwa kwayehe molwa ondjokonona ndjoka yina okuza monale.

Efundja ngele lyeya moshitopolwa shoko noli aantu oyendji ohayi miishana, meendama oshowo momatale moka mwakungulukila omeya opo yakakwate oohi yo yavule okukalanditha nenge yakalye momagumbo.

Okutameka ongeshefa olyo edhiladhilo ewanawa momuntu kehe. Nongele oto tameke ongeshefa yoondjuhwa okuli ha mono iiyemo ya gwana notayi endelele. Oshoka ondjuhwa oyi li yi holike noyina onyama ontowe. Ohayi gandja wo omayi ngoka ge holiwe kekehe gumwe, noha ga gandja uuwanawa owundji molutu.

Moshilongo shetu nando mukale muna iiputudhilo oyindji, aanyasha oyendji oya tokola okwiilongitha iilonga yokoonyala ngaashi okupangela omeya , okuninga iitafula, okuhondja niinima wo oyindji mbyoka taa vulu okutameka oongeshefa dhawo yoyene.

Aaniilonga oyendji ohaya tulamo omafudho opo ya ka thuwe po kiilonga yawo yesiku kehe. Oha ya yi komahala gi ili nogi ili ano omahala gomainyanyudho. Omahala ogendji oha ga adhika moondoolopa dhi ili nodhi ili, nagamwe ogeli kondje yondoolopa.

Omahala ogendji moNamibia ogayambekwa nevi ewanawa ndyoka lina uhoho. Aanafaalama oyendji oyatameke oongeshefa okukuna iimeno yi ili opo ya vule okulanditha ya vule okwiipalutha.

Aanafaalama oyendji oya tameke oongeshefa dhokulanditha iimeno. Ohaya kunu iimeno yayoolokathana e taye yi landitha kaantu yi ili noyi ili opo yaka koke ke kuyo yene.

Moshitopolwa Zambezi shoka shili moshilongo Namibia omuna omilonga odhindji nodhina omadhina gayoolokathana. Aakwashigwana yomoshitopolwa shoka oyasimaneka omilonga oshoka omo haya kutha omeya gokunwa, goku teleka osho wo okupa iimuna yawo. Uunona ohawu kunkililwa wu kale kokule nomilonga omolwa iinamwenyo yomomeya mbyoka ya nika oshiponga.

Aamati oyendji mboka kayena iilonga noyeli ashike komagumbo oye hole oku kambadhala oku ka kwata oohi momeya, opo ya vule oku landitha yo yi imonenemo iiyemo yawo.

Molwa pwaahena iilonga moshilongo , aagundjuka oyendji oya tameke ongeshefa yoondjuhwa. Oondjuhwa odhi li hadhi gandja oshimaliwa uuna to dhi landitha nenge to landitha omayi. Yamwe ohaye dhi teleke e ta ya landitha onyama ndjoka ya pya nale.

Namibia osho oshilongo shoka shi na oondolopa odhindji, dho odha yela nawa. Ito adha mo muna iiyagaya yili pevi, oshoka omuna aantu mboka haya opaleke mo ethimbo nethimbo.

Aantu oyendji ohaya tumbula tayati omeya ogo omwenyo ,ashike inaya puka omeya ogeli ga simana kaantu kiinamwenyo oshowo kiimeno .Aanafalama oyendji ohaya longitha omeya oku tekela iimeno yawo oshowo okupa iimuna yawo.

Aantu oyendji ohaya kunu iimeno yomaludhi gi ili nogi ili, opo ngele iimeno yakoko otaya vulu ihe okuyi landithapo nenge mbyoka inayi landwapo ohayi koko sigo yatulako iiyimati yo taya landitha iiyimati.

Oshingulu osho oshinamwenyo shoka sha simanekwa kaakulukadhi unene tu aakulupe, oye hole oku tekula iingulu sigo tayi koko yo ya vule okuyi dhi paga po e ta ya mono ko onyama oshowo omagadhi.

Aawambo oyendji oya simaneka oku tekula oondjuhwa uune tuu mboka ye li komagumbo gomiti. Oondjuhwa dhimwe oto dhi adha dhi li momagumbo nadhimwe odha ningilwa iikuku yadho. Oondjuhwa odha simanekwa, molwaashoka odho hadhi dhipagelwa aayenda uuna ye ya po nenge piituthi yomanyanyu

Aanangeshefa oyendji oyena omahala gi ikalekelwa geli meni lyondolopa nenge kondje yondolopa. Omuntu ngele a hala oku ka fudhapo kiilongo yesiku ohayi ihe kehala hoka oko aka vulu lukwe ta futu. Naatalelipo mboka taya zi kondje yiilongo ohaya vulu omo yathikile moka yo taya futu oshimaliwa.

Ontsa oyo oshikwamawawa shoka shili polupe lokadhila ashike oshinene, oyili yasimanekwa kaantu ayehe muuyuni unene tu mboka yasimaneka omuthigulu gwa kalo okwa konekwa hayi mono kokule no ihayi monikwa olundju kwaayehe.

Pethimbo lyokwenye aantu ohaayi komahala omawanawa opo yaki inyanyudhe yo ya kathuwe po. Pomahala ogendji aantu ohaya kala po taya yogo momeya opo ya dhenge po uupyu mboka wa etelelwa komutenya.

Omdjuhwa oyo oshinamwenyo oshikwamawawa shoka hashi koko tashi endelele. Naagundjuka oyendji oya tameke oongeshefa dhokutekula uuyuhwena, opo ya vule okulanditha oondjuhwa ngele dha koko oshowo okulanditha omayi ngoka geli ge holiwe noha pumbiwa molutu.

Oshilongo shetu Namibia osho shimwe shomiilongo mbyoka yambekwa niinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili. Iinamwenyo tayi adhikwa moNamibia ongaashi ongolo, onkoshi, ondjamba niikwawo oyindji ya gwedhwa po. Iinamwenyo yimwe oyiikalekelwa momahala gomatalelepo.

Monale aantu oyali ya longitha oonyala okulonga iilonga yi ili noyi ili, ihe monena uuyuni shi wa humuko aantu oyendji itaya longitha omashina noshowo omambakumbaku okulonga momapya gawo.

Uuyuni sho wahumuko aantu oyendji mboka yena iikunino ihaya tegelelewe omvula yiloke. Ihe oya tula ominino miikunino yawo, opo iimeno yitekelwe ethimbo ndyoka lyatulwa po.

Aantu oyendji oya tameka oku ninga iikunino yawo moka ya kunu mo iikwamboga osho wo iiyimati, oyendji oya li ya dhiginine poku kuna omatama opo ya vule okumona omatama ogendji yo yalandithe.

Namibia osho oshilongo sha yambekwa no oshina oma wuwanawa ongendji, atalelipo tazi kiilongo yili no yili oha yeya moNamibia opo ya talelepo oonzo dheshito.

Iimeno oyo yimwe yomuushitwe mbyoka hayi opaleke ehala, ohayi zizi nawa pomathimbo ga yoolokathana. Oha yi longithwa wo kaantu miinima yiili noyiili nongele oweyi tala nawa ohayi nyanyudha aantu komutima.

Aanafalama oyendji oya tameke ongeshefa yoku tekula oondjuhwa. Ohaya tekula ihe uuyuhwena manga uushona sigo wa koko wa ningi oondjuhwa oonene. Oondjuhwa dhimwe ohadhi tekulwa molwo onyama dhimwe ohadhi tekulwa omolwo omayi gadho. Oha ya landithe ihe onyama nenge omayi kaantu yo taa mono iimaliwa yoku ikwathela.

Muuyuni awuhe ito adha mo lela omuntu ke hole oongala. Oongala odho oombwanawa oku tala, nohadhi longithwa piinima ya yoolokatathana. Ohadhi pewa aantu omagano, ohadhi longithwa wo piituthi yi ili noyi ili ngaashi oohango, oosa, ohadhi pewa wo omuntu ngele ta ehama opo a uve nombili yokomwenyo.

Oshilongo Namibia shoka shi muAfrika oshayambekwa nomauwanawa ogendji. Aantu oyendji ohaya talele po Namibia taya zi kiilongo yayoolokathana. Namibia okwasimanekwa muAfrika aguhe.

Oongombe odhili dha simanekwa komihoko adhihe uunene tuu omuhoko gwAawambo oshowo gwaaHerero. Aanafalama oyendji oyeli haasile oongombe dhawo oshimpwiyu oshoka ohaya kuthako omahini, onyama oshowo oshipa shoka hashiningwa oongaku oshowo iikutu.

Kombanda yevi, Tate Kalunga okwa shitila ko iinamwenyo yomaludhi gayooloka. Opu na mbyoka yili kombanda yevi, po opu na mbyoka hayi kala momeya oshowo mbyoka hayi kala yi li kohi yevi. Ngele tashiya kwaambyoka yili momeya, aantu oyendji oya tseya oohi. Oohi wo nadho odhi li pomaludhi ogendji.

Monalenale manga uuyuni inawu huma ko, aantu okwali haya tokelwa ya kundukidha omulilo yo aakuluntu taya longo aanona aashona oongano osho wo taye ya hokololele omahokololo omawanawa. Pethimbo ndyoka aantu opo ya li haya pukululwa notaya longwa omikalo dhomithigululwakalo ndhoka ye na okulandula.

Oombaka odho iikwamawawa mbyoka yina omalweenya omapu. Odhihole okukala pooha dhomeya, uunene tu pomilonga nenge moondama. Ohadhi kala tadhi ende momeya, dho dhimwe ohadhi vulu okutuka oshinano oshile tadhi kongo iikulya.